Shɛba n puhiri jiŋli jiŋli maa shɛŋa bela zuɣusaa ka shɛŋa bɛ gbunni bi zaa niŋ la rukuuyi ka yɛ liiga piɛla ka pili zipila shɛba gba bi pili zipila ka shɛba yɛ liiga dozim shɛba yɛ liiga ʒee ka shɛba yɛ liiga sabinli shɛba yɛ liiga buluu ka sɔna don doya.

kuɣusi n ʒɛnʒɛya kuɣusi maa bi zaŋla dufɛli pa dizuɣu kuɣusi maa nyɛla zaɣ piɛlli ka buuks sheelf biɛni ka bi zaŋ niŋniŋ buuks maa ni ka niŋ picha nima n pahi dinni bi duu maa ni di nyɛla zaɣ biraawn ka teebuli ʒɛ sunsuuni ka di nyɛ kolba ka di gbunni maa nyɛ zaɣ dozim

Paɣa so n chimdi waagashe o ni pun chim shɛli maa bɛla parantɛ ni n tam boɣati zuɣu ka boɣati shɛli gba ʒɛ o sani ka kpam bɛ gaɣa bili ni n ʒɛ tiŋa o ʒila kuɣu zuɣu ka bob bobga ka waagashe kaɣa maa shɛli bɛ baaskɛti ni n ʒɛ n ŋo ha ka kuripooti ʒɛya

shɛba n-tɔri ayirimo ka sooja nima mini polinsi nima kana ni maa ni ni bɛ ti lihi ka zabili bi niŋ ka zaŋ kɔliba n-koroosiba ka yiya beni ka tihi beni ka samboodi nima beni ka yil' shɛli beni di nyɛla jiraaminsa ka di nyɛla diɣi ka bɛ zaŋ niŋ niŋli ninsalinima maa yela liiga piɛla ni liiga sabila

Bia so n pamdi o kpee bia maa o yɛla jinjɛm ka di nyɛ zaɣ sabinli ka to zaɣ piɛla o ʒila kuɣu zuɣu pilastik kuɣu zuɣu ka o ni pamdi so maa o zabiri galisiya pam bia maa yɛla liiga sabinli ka tabi o jira

so n do bi yili ni ka yuŋ ku zibi ka duu ni ku sabigi ka bihi maa bi ʒinʒiya bi na bi gbihi ka bi ma nima ka bi biɛni so ʒiya ka gbubi bia o nuuni ka bi niraba ata ʒɛya ka niŋ bin shɛli bi nyingoya ni ka di nyɛ zaɣ sabila ni zaɣ ʒiɛ

Mɔɣuni binkɔbri m be mɔɣuni ka tihi maa sheŋa lunlu la sheli kuugi ka sheli nyɛ zaɣa vakaɣala lala maa ka binkobri maa sheba be kom maani n siɣira ka so kuli waɣa bambam zaya sheba nyɛla zaɣa bibihi bibihi maa sheba nyurila koma ka sheba zanzaya ka sheba kuli zaŋ bɛ maŋa n kuli niŋ kom maani ka bɛ kuli daɣidaɣi.